Baana bekaale mwigidini, umukaana engene ne basinde babili, umukaana ekaale alambisile atele mukono kulusaya , umusinde engene agonele asi ugundi ikaale, baana baboneka nga inzaala ili kubadya bali ni gumudambo mugaali.

Imeza iliko isaani imwanga, kusaanu bayigisileko zimwanyi zebika byanjawulo, kuliko zimwanyi zimbisi, zimwanyi zetoba, zimwanyi zishe zesi bomesa, zimwanyi zishe zesi bomesa batusako kakutululo, zimwanyi zikalangye mu lanji zanjawulo, kuliko ni zimwanyi zesi balasa zimali, isaani iboneka bulayi bajipangile bulayi